E get one thing wey be sey dem dey call an ten atal care. That thing e dey help well well. E make sense wey be sey woman wan born make she go dey do am. E make sense because, dem dey go dey check how the woman take dey and how the pikin sef take dey. Especially for that one woman wey be sey dem get high risk for belle. E dey help for many many ways because that an ten atal care dey go check whether the woman body go fit make sense to carry the pikin. An ten atal care dem no dey use am play oo. E dey very very important for woman. Make she go dey check am. Make she no come go face one kind big wahala for for front. Because dem go dey do test to check whether she get any body problem like high blood pressure, HIV or any infection wey be sey e o fit affect her pikin. If dey come go catch any of all these problem early, dem go for know how dey come take dey start the treatment. How dem go take face the matter make e for no go enter one serious palava. Dem go still dey monitor how the pikin take dey grow inside the belle. Dem go dey do wetin dem dey call one thing wey dey call scan. Dem go dey check the pikin dey check whether im dey grow well, whether nothing dey do am, whether nothing dey do the mama. Dem go dey check am. Dem go dey check whether the pikin dey get better better food and better better oxygen from the placenta. Dem go con dey check whether the pikin dey move well. for example, all those ones wey dem dey get high risk pregnancy, like woman wey dey don born plenty before, woman wey don dey born born before. Dem go con check, they con check whether the pikin dey okay. They con check whether the mama never old whether she still fit born pikin. All these wahala fit show face. But with an ten atal care dem go know how dem go take arrange am, how dey go take package the matter well. Another way wey be sey this an ten atal care take dey help be sey e go teach the woman the things wey she pose dey do, how she go take dey take care of her body, how she go take dey take care of pikin wey dey inside her belle. Dem go dey teach how she go dey chop well and the kind the kind better food wey she go dey chop, so that she no go do mistake go do the wrong thing. Dem go dey tell her wetin she suppose do and how she go take dey know sign of bad bad thing when bad thing wan happen, how she go take know the sign and how she go take know whether things dey go well dem go dey teach her. Dem go even let her know sey she suppose dey avoid anything wey go stress her. As she get belle she go know the kind work wey she go dey do because e fit come enter one kind serious palava wey be sey she go dey feel pain, wey be sey na water now fit come go break when e no suppose break. She go just dey feel pain. She no go dey normal. Omo for this an ten atal care na him dey go fit teach the woman the right thing she go take dey do wey be sey e no go affect her and e no go affect her pikin. Then for high risk pregnancy an ten atal care go fit help them dey plan the deli very well o. If doctor fit dey talk sey make the woman no born for house. Make she go born for hospital. Na so dey take dey do for an ten atal care. Dem go let you know the one wey make sense pass for you to do and the one wey in no go make sense for you to do. For an ten atal care sef dey fit still come plan sey okay oo, this woman now fit come go born before the date wey be sey dem put. Dey fit go arrange am make she born before the date wey dem put because dey fit don still sey through an ten atal care maybe one kind palava dey wait for front. So now dey fit con arrange am when she go know the right time to born. An ten atal care dey help women well well. All those women wey get belle dem dey learn from an ten atal care well well. And another thing again come be sey, no be for only physical body nah in an ten atal care dey help o, e dey help for mental health o. for brain e go help well well. Because some women dey fear and dem dey always dey sad because of sey dem get high risks belle. E no be so for an ten atal care. An ten atal care wey e go go wey be sey dem go tell you the right thing to do. Dey go give you encouragement. Nurse and doctor sef go dey even dey help you make u dey calm your mind. An ten atal care dey very very useful. No be something wey dey sey woman go dey shame sey she dey go an ten atal care. E dey very very useful. soo I come dey sey an ten atal care e dey save life, e dey give chance wey be sey person go fit catch problem early before the matter now go come go worse. E dey help make e dey protect belle. Na so an ten atal care take dey help.

For many cultures wey dey dis our world, the way dem take dey take care of belle for traditional way e dey very very important. Dem no dey use am play, because dem dey pass am from generation to generation. Make all of them learn how dey take dey do am. And dem dey help take care of the woman wey carry belle and prepare am for how she go take born safely. Dem dey do am like that sef. Even as per sey science don bring different different ways wey be sey dem go take do am wey be sey in the way white man take dey do am. People still dey do that traditional one wey dem dey do because dem dey pass am go generation to generation so na so every of them come take dey learn am. Africa um, especially for places like Nigeria e dey very very common make pregnant woman dey drink herbal medicine. Medicine we dem go do for farm; wey dey go cut cut leaf, cut cut fruits they’ll kon join am. You go see am sey na one herb dey go put am sey na wetin pregnant woman go dey take. Nigeria dem dey do am well well, dem dey call am agbo or dem go call am dongoyaro. Different different type way wey be sey dem dey take all this woman wey get belle wey be sey e go take care of her. Dem go do am wey be sey no be until she go dey take white man medicine. Na so dem take dey do am. Dem go come dey holla the woman sey make she no dey chop some kind some kind things. Dey go tell am sey make she no chop snail. Dem go tell am sey make she no chop bush meat because all those ones dem dey make the pikin wey want comot make e slow well well. E no go fast come outside. So dem go dey a arrange things for her wey be sey she go dey take. E even get some community wey be sey dem go dey use one kind spiritual method, dem go dey use spiritual style, dem go give the woman anointing water, they will give her anointing oil. Dem go dey give her different different things wey be sey she go dey take, wey be sey e go dey help her. Na so dem get dey do their own for there. For India um, many women dey wey dey follow e get wetin dey dey call ayurveda practice. Those ones na food regulation dem go dey do am wey be sey dem go dey meditate dey believe sey warm food dey calm environment. E dey help make pregnant woman born pikin well wey be sey nothing go do her. All those ones sef follow. Nigerian dem self dey get their own. Other countries sef dey get their own and the funniest thing be sey dem no dey use all these their this thing dey play, because dem dey pass am from one generation to another generation. You go see sey dey go tell the woman say if you chop this so so so thing, the pikin now fit comot wey be sey e no go dey like this, e go dey like this. Na so dem take dey do am. Dem go con dey arrange some kind some kind things wey be sey she must take. And most people no dey use all these things dey play. You go even see sey the mother in law or the woman wey be sey she old pass for the house, you go see sey na she go dey in charge. She go dey in charge of wetin dey wan carry give the woman make she chop and how the woman go dey rest. The way dem dey take do am made for cultural way, e dey help d um give woman enough rest and e dey care for the woman, because e get sometime wey be sey the woman go dey limits to freedom. E dey very okay like that because e go see sey all those people wey dey use all those their method dem no dey allow make the woman dey too go hospital. Because dem believe sey see wetin dey don dey do since, yes dey don pass am come their own generation. And now dem go continue to dey do am, because na the best method wey dem don dey use ever since. For Japan o, their own be sey dem go dey announce sey make everywhere dey very very quiet. Because e go see sey dey go talk say the woman if she dey for where quiet she go no dey feel pain, she go just dey relaxed. They’ll kon dey do some kind some kind traditional rituals. E get wetin prayers wey dem dey go dey do sef wey be sey e go dey help the woman make she born smooth. May e no pain, make she no too fear like that. For Latin America, e get one belief wey dem dey do wey be sey after birth the woman go con rest for like forty days. Dey con dey give her better better food, some kind some kind food like chicken. Even before she born sef, dem go dey use one kind spiritual cleaning and prayer. This kind support e dey help make the woman recover well well and make nothing do the pikin. For some east area sef um, you go see sey woman dey go read qur’an. She go dey take some kind some kind herbs wey be sey she go dey take am so that nothing bad go do her. All these traditional practices um, e dey very very helpful because e dey help may be sey the woman dey very okay if some of them sef dem dey even dey improve the woman for mentally, for her brain how things dey go take dey, how she go dey think. Dem go even improve the woman again for physical aspect wey be sey you go see sey this woman dey very very healthy. Na so dem take dey help.

For woman wey get belle epecially all those ones wey be sey dem get high risk belle e get plenty um physical way wey be sey dey fit use support the woman wey be sey she go dey alright number one na an ten atal care dis one mean sey she go dey go see doctor or nurse regulary she go dey go once in a while dey go dey go check so dat dem now dey go know how dey go take check her weda she dey ok and weda the pikin sef dey ok dem go dey check her blood pressure dem go dey check her sugar level dem go dey check her weight dem fi even come catch any treatment wen dem go fit give her na so an ten atal care take dey help if dey go check any of her body part wey na con go see sey infection dey for so so place na for that an ten atal care na dey go no how dey won take rush am dey won take arrrange am proper food self na anoder big tin because de woman again she need to dey chop good food dis one go dey help her she go dey chop correct correct diet wey go get enough protein enough iron enough calcium and enough folic acid dis one go help make the pikin dey strong and he go help the mama well well too for high risk belle diet dey vey very important because of any small shortage like dis e fi cause wan kind wahala some times self eh you go need to write down all the whole nutrition wen you know say you go need to dey check to make sure say e dey balance you dey chop the right tin anoda one again na support from pysiotherapist da one too sef dey help well well especially if the woman don dey get back pain she don dey get waist waist pain she don dey get swelling for her body, her body don dey swell up one kain kain she go need to go see the physiotheraphist wey be say im go con check her well as per sey na im work be that im go con chek her well to make sure sey she dey alright anoda support again wey con even dey na home care this one na pipu wey dey around the house e go dey make sure e dey take care of her sey she dey dey alright she dey chop wetin she suppose chop dey go dey make sure sey she dey take the so so so thing wey doctor say make she take another one again wey con dey na emotional support even though no be for physical support sef them go dey advice her them go dey make sure say she no dey fear if she don dey fear them go dey give her word of advice them go dey tell her the right thing wey she do them go dey tell her the right thng wey she go dey do everything them go dey let her know also again if she con dey take any medicine she need person wey go make sure say im dey with her wey be say im go dey check whether she take the medicine and again the person sef go come even dey check whether she dey take the medicine well well the correct way no be say she don go dey loose guard con go dey do the wrong thing finally sef family and community them suppose dey even dey help well well among everybody wey dey help because this one dem e no e no far dem go e make sense well well because na dem go know how dem go take dey visit the woman dem go dey check up on the woman to make sure say she dey okay dem go dey let her know sey she no dey alone dem go dey repoint her of her appointment dem go even dey help her dey carry her dey go clinic dem go dey check all the whole physical support wey be say dem need to dey do for her make she for survive and make she for come out strong naso them go dey do am so now the koko be say make we all remember say pregnant women especially the one wey be say if her condition dey very very risky we suppose dey help dem well well we do dey help dem make she do the right thing naso them take dey do am for this aspect she need support from all family members from friends from the physiotherapist.

Oya make i yarn you di true mata of how e take dey be for all those rural areas e get plenty wahala wey be sey e dey make pepul wey dey no dey like dey do dis family planning fes one be sey culture dey play one big role wey be sey even for many places pipul dey believe sey even man no born plenty pikin she neva do her duty we be sey God sey make she con do for dis earth na dem dey believe sey woman must born she go dey born dey born dey born dey go til den see sey di family don dey plenty na dat time she go con stop all dos ones dem no dey do family planning, dem no dey take am as anytin serious and any woman again wey con go sey she wan go do family planning or any woman wey con dey born she con com stop sey she no wan born again, dem dey see am like sey na taboo na one kind bad tin sey you don wan con go spoil baba God work becos na to con born pikin na im tell you make you come born for dis earth naso many pipul take dey see all dis family planning anoda one again wey be say na religious mata wey dey affect dis family planning some of all dis religious leaders dem eh, dem go dey preach sey family planning na sin sey e dey make woman no wan dey say she wan say she no go dey born again as per sey God say make she com born for earth dem e go even dey talk say e dey against di Holy Bible som of us go even dey talk say e dey against di Holy Quran you go dey see say dey go dey talk sey anybody wey dey do family planning e dey offend God e don dey vex God e don dey go against di faith wey be say God tok say mey dem do naso most of dem dey see dis family planning anoda one again na ignorance, dis one na one kind big wahala wey be sey pipul no know na dem go dey tok say dey no wan do family planning dey no wan do sey dey wan make dem plenty for dia family and again di koko be sey most of dem no know how dis family planning take dey go o becos e get some wey be sey dem go hear say if you use dis tin wey dem dey call contraceptive say di woman no go fit born again say her womb go spoil and dat one everybody know say na lie but base on sey dey no dey well elu educated wey be sey dem go understand how di mata dey be dem go run sharp sharp dey believe say yes any woman wey dey use all dis contraceptive her womb go her womb go spoil e go scatter you go see dem dem no go understand di how di family planning take dey be dat one naw na ignorance be di koko dat one dey need to enligh ten am dey need to teach am say see di mata o see how e take dey see how e take dey anoda one again com be poverty e get how some pipu go take poor wey be sey dis family planning den no go still take am serious but na dem go still like to dey born pikin dey go dem no even know say many of all dis health centers dey dey do dis tin for free for and some again dey even dey do for small money again transport wahala fit even com make dem say omo to reach clinic far so dey no go wan con go do di family planning some again e get some men attitude wey be say e get as dey go dey do na dem go dey loose guard wey be say na dem go dey talk say dey no wan do family plan because dem go think say if their wife done dey use contraceptic she go come go dey waka up and down dey cheat and dat one now come dey show sign say di woman stubborn na weytin some of di men dey think some jus wan many pikin mey e for be like say dem get power mey e for be like say na dem do pass na dem knack pass na so some of all dis men wan dey do am. Anoda one again come be shame and gossip e dey worry people well well dis amebo tin some of dem go dey shame shame dey go dey do amebo na all those tin dey even affect some people make dem no do dis family planning becos for community wey be sey everybody sabi everybody woman go dey fear sey if she come waka go clinic dem go begin dey talk say she don dey plan to go do bad tin sey she wan go dey do bad thing you see now she don go dey go clinic na so some of dem go dey go talk so na mix of culture, religion lack of knowledge, poverty gender roles, fear of wetin people go dey talk and wetin people go dey do na wetin make some people no wan take dis family planning serioua to change dis tin eh pesin need to go skul dem go need to teach di pesin di right tin sey see why e suppose do am and see why e no suppose do am so dat everybody now go dey live one better life na so all dis family planning take dey hep very well family planning na sometin wey don hep a lot of pipu e go even teach you how you go take save because if you con go dey bobo anyhow and di economy sef no con good you go see say e go con dey affect you

comprehensive sexual education and abstinence only education na two different ways wey be sey pipul take dey teach all dis young young children wey dey grow all dis youth dem dey use am dey teach dem about knacking about bodi about relationship about your health for dat abstinence onlystyle eh dem go tell all those young pipul wey be sey dem no go dey knack dem go tell dem say dem no go knack make notin ever make dem knack until sey dey wan go marry dem go dey focus on wetin dem go dey talk sey na no to knacking dem go dey teach dem di way wey be sey dem no go ever think of sey knacking untill sey dey wan marry and dey go dey teach dem about wetin dem dey call contraceptives about condom and how to protect yoursef wen be sey you com go decide say you wan go knack maybe wen konji don hold you aand you now you con decide say ok naw you go go knack dem go teach you tactics difren difren moves difren difren patterns wey be sey you go use tho know sey wen pesin don go catch STI or maybe wen dey go teach you how dem e go take you know wey be say psin do go get belle dem go teach you all those style wey be say you go know and dey go dey give you di full information about your bodi and how e dey work but for dat contraceptive eh you go know how you go take dey use am na for there dem got each you but for dat em comprehensive sexual education dem go teach you everything wey concern sexual health them go teach you about abstinence too but e no go just end for there dem go dey talk about contraceptives dey teach you how you go take use condom dem go talk about the condom dey go teach you how you go take prevent HIV and oda em sexual transmitted infection dem go teach you how to dey handle peer pressure, consent, gender identity and how you go take build healthy relationship e go give all those young pipul full gist e go give dem the mata e go break down the mata for dem mey e be say dey go take understand am well well dis kind education e dey very very good fo the appropraite age e dey scientific and e dey balance so all those young pipul no go feel sey pesin dey force dem on wetin dem no believe and wetin dem believe research kuma sef e don go show sey comprehensive sexual education e dey help well well and e dey very effective becos e dey reude reduceall dis teenage pregnancy e go make am low wey be sey teenage pregnancy no go just dey anyhow anyhow make dey no com go dey plenty as dey small small make dem no com go dey carry belle anoda one wey e dey do again be sey e dey lower the rate of all dis sexually trasmitted infection e dey help dem again dey build confidence say dey go know sey dem ready and dem go know wen dem no ready and also if to say dey even ready e go even teach dem how dey go take fit protect dia sef from pregnancy and from sexually transmitted infection and one mata again com be sey all dis our young young youths dem need the information pesin dey wey suppose talk honest to dem wey e go explain how all dis mata take dey all dis our youths need to dey very careful dem need to know the pattern wey dey wan follow weda na the abstinence pattern abi na the comprehensive sexual pattern dem need to know the right thing wey dem dey do becos wen you trust all dis ypung young pipul with truth dem go make beta decision for dem sefs and for oda pipul too and na why dis comprehensive sex dey work pass the abstinence own

Gender base sexual violence na one kind serious wahala um we dey affect woman and pikin wey be girl e dey affect dem well well no be small way e dey affect dem e dey affect dem no be only for physical way e dey affect dem for dia mind sef the way dey go dey think e dey affect dem becos eh wen pesin pass through dis kind violence the kind effect wey the thing go leave in no be small thing o the way the thing go take do the person no be small way e go do the pikin something wey be sey e go affect am for both physically and for both emotional way naso e take dey affect the female pipu e go affect the woman and any pikin wey na girl naso e dey dey affect dem too especially for the area of reproductive health e fit cause serious injury for dia private part na so e take dey do becos naw e dey fit con go tear dem for dat place dey fit con go wound dem for dat place naso e take dey be becos dis one na wit vawulence and as vawulence dey involve like dis the thing go rough well well so e dey affect dem mostly for emotional way and physical aspect e dey affect dem no be small and the problem now come be sey if the pesin naw wey wey go dey practice dat sexual violence dis thing if if the pesin naw get HIV or e get any of all dis STI naw e don go like dat like dat e don go pass am to the woman or to dat girl naso dem take dey do am and like dat like dat naso e e go dey make all dis HIV and all dis sexually transmitted infection make e dey spread and dat thing no dey very very good for our society e dey very very bad bcos na mostly the females na im dey suf na im dey suffer from all dis kind things becos naw as e don go spread the infection go give dem naw di pesin naw wey suffer the thing na if the person com go born pikin naw dat pikin na e dey sure sure dy dat pikin like dat like dat him sef do go contact the infection The pikin like dat like dat na don go get HIV naso dem don spread am like dat o anoda wahala wey com even dey sef e get wetin dem dey call unwanted pregnancy if dem go rape pesin wey the thing na con go test sey dis pesin don carry belle e dey bring one kind serious emotional pain the pesin no go fit dey happy if im don dey remember say omo as i small like dis o i don go get belle for pesin wey no even dey responsible e dey bring shame upon dem dia on top dia family sef even for their community for the society e dey bring serious shame dey go dey physically down dey go still dey emotionally down e dey affect dem no be small for mind sef eh emotionally the the the wahala of dis thing sef e strong pass the way how you take dey see am oo if to say pesin go fit enter dia mind to go see how dey take dey feel you go know sey omo the kind way wey dem no go dey happy dem go dey vex dem go like sey mey dey just go commit sucide naso most of dem go dey feel the thing dey very very bad becos e dey affect dem for the wrong way e no make sense at all at all becos women now normal normal dem no get strong mind dey con go rape dem you sef suppose understand how the mata go take be for dem dem no go feel happy one thing again be sey some of all the survival sef dem no go fit tell anybody wetin happen dem fit com go tell pesin naw say see wetin see wetin happen naw dey go dey use dem dey laff dey go dey use dem dey joke dey use dem dey laff dey use dem dey do amebo na one thing wey be sey some pipu no dey like dey go tell say see wetin happen to dem see wetin happen to dem and dat one e go con dey pipu go con dey notice wen the pesin don dey e don dey react to emotional trauma im brain don dey disturb am im im thinking sef don dey disturb am like sey e wan dey kolo pesin go begin dey sick anyhow without any beta reason to help all dis survivals eh society e gas create beta space wey be sey pesin go fit talk without judgement e go fit express in sef and if pesin go fit get correct mental and health support dem go fit treat the pesin well and incase any physical wound dey again dem go fit treat the pesin na the best thing be dat

for the fes trimester for belle eh every pregnant woman suppose get beta ante natal care wey be sey e go help keep her and the pikin make dem dey alive for the healthy way make dem dey very well ok dem go dey very safe and she sef she go dey carry the pikin for the safe way first of all eh she suppose dey go hospital very early once she suspect sey she don dey get belle no wait until sey belle don big e don swell up one kind one kind before you go con sey you wan dey go clinic one you know sey you don miss your period and you don confirm sey yes true true e be like sey dis thing na belle na to begin ante natal sharp sharp no be sey you go just go visit o you go just go do registration dey go con collect money from im nothing like dat one o you go go do registration dey go ask you about the full history um dem go ask you about everything dem go even ask you about your health before if you don get belle how e take dey dey go let you know dey even con do test for you wey be sey dem go check weda you get any sickness for bodi wey be sey dem know sey the pikin wey you wan born sef fit con go get am den go make sure sey dem check your body well dem go ask everybody anybody for your family wey wey be sey e get any strong sickness dem go check am if dey see say nobody dey dey go know how dey go take do am becos naw if pesin naw con go get one kind strong sickness naw wey e fit affect your pikin e no go dey very good becos e fit cause one kind serious wahala for future after the talk talk eh dem go con check your body well well dem go check your weight dem go measure your height dem go check your BP all dis ones na wetin dem go check for your body dem go check your body mey mey dem for know sey e dey behave for the right way and dem go dey monitor any anyhow change anyhow changes wey don dey show for your body dem go dey monitor am dem go even dey check your pees dem go check your pees weda dem go see the sugar and protein wey dey inside to see the level because all those one sef na still sign sey something fit dey wrong dem go dey check am dem go even collet your blood dem go go check am weda be sey HIV or hepatitis or maybe syphilis dem go go do test dey go even do test for malaria sef dem go check your blood group dem go check your genotype all those ones dem dey check am because if they no check all dis things eh e fit cause one serious palava for future anoda thing wey con dey be sey dem go give you folic acid and iron those ones eh if you dey take am e go make you and the pikin dey ok the pikin now e go dey strong e go dey healthy because eh dat folic acid e dey help block one thing wey dem dey call neural tube defect dat one kuma na problem wey be sey e fit affect pikin for brain and for spinal cord dat folic acid na, ego help the pikin e go guide am e go protect am Doctor and nurse sef eh dem go still talk to you about wetin you go dey chop wetin you go dey drink wetin you no go dey chop and wetin you no go dey drink dem go tell you the beta beta things wey you suppose dey chop food wey get beta beta nutrient for beta beta balance diet dem go let you know sey see wetin she go dey chop dey go even tell you mey you reduce your caffeine dey go sey mey you no smoke dey go sey mey you no go shayo mey you no go drink alcohol dem go let you know all those ones dem go even dey give you the right medicine wey be sey you go dey take wey be sey e go dey make you dey ok dem go dey do all dat one sef dem fit even do scan for you as possible once dey see sey you don dey reach like eight to twelve months dem go run scan for you sharp sharp once you don dey reach dem go run scan for you dem go make sure you dey ok if woman sef don na all those high risk belle she get and she don pass thirty five years dem go do wetin dem dey call genetic screening to check weda any down syndrome dey wey be say e go fit cause wahala dem go do all dat one for there all dis care na to just make sure sey mama an pikin dey protected no be until dey come wait for belle to grow before dey go come rush go hospital.